Niriba pam n zaya n niŋdi mintin k. ninvuɣu yino za bɛ tooni n yera ka bɛ zaa lihiri ŋun yerimaa bɛ nyaanga maa tihi n zanzala dini.